Kuni kaameeli mootimmate bisara woradda zoonna qolle uuyinanni kaameellati ikkonna kayinni mite mite woraddara umo afirinoha gariha nafa fakachine aa hasiisano.

Hoshishu aano addi addi horo maati konne hodhisha loosoonihu mayiiniito ise noo qoxeesi hitooho isi mule leelanno beeti maricho loosani leelanno

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma mintino qaaqquullu rosi mineeti. Sidaamunna itiyoophiyu baandiiri rosu mine xallinoonni. Giddo doogo asfaaltete biifinse loonse worroonni.

Huuro naggi assate qoleno mannaho jawa geeshsha maxxiishshamara horoonsi'nanni uduunnichooti .kiiro woy batinyisino lameho mitte seedate mitte haranchote lamentera huuro fultqnnowi lamu baycho noonsa.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro seennu biiffe lekkatte wodhe harannohu guchaammu koatte guchcha horo seedinnohi noo

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuri caabbichoho wolqa aannore lawannori maatikka

tini misile leellishshannohu lowontanni biiffino muro la''anni noommoha ikkanna, tenne muro su'mino biira woy hayiixeho yinanniha ikkanna, konni hayiixi giddoonni odeessaaanchu noota leellishshanno misileeti.

tenne farashshuni goshoonshanni hee'noonita maati yine woshshinanni? ise aanano hogombe hee'nooni coyi maati? konni farashshu dani hiittooho yine woshshinanni ?

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro kolishsho koatte labbalunnitti loosinniwa ,jilunniwa ,jaallansa dukkisannowa, wodhitte koottette ledo horo seesissanonsa yaatte

tini misile leellishshannohu rosu mine ikkanna, rosaano rosonsa rosse higguhu gedensaanni angansa hashshidhe sagale itate qixxabbanni noota lellishshanno misileeti, qaaqqulluno salfe amade noota leellishshanno misileeti.

tini misile mininna dubbu saada giddo mitto ikkinore dubbu saada yinannita leellishshannote iseno gaanjutrrete yine woshshinanniti yedaala labbannoti lame uurrite no

Haaro doogo halashine loonsanni hee'nonniti baxisanote, hawaasini sidaami woradda baalla tayse sa"ano doogo hawaasini cirrete geeshsha hadhanotta togo halashine lende loonsomero ytano hedo beedhanoe wole qoqqobbara la'neemmo dooga gede.

Kuni woroonni misilete aana leellanni afamannohu babbaxxino garinni loonsoonni loosooti woyi uduunnichooti togooha togo ikke biifanno uduunnicho looso lowo geeshsha danchate

Amma'no amma'note yaa mayyaate amma'no me"u daniti no amma'no massaggannore mayinna amma'notewiinni marichi horo afi'nanni amma'na hoongiro makkinanni yite hedatto

Xissame mite faayyimate base marre borreessame adhine xisso la"ano ogeeyyewa deera agare harunsate kaa'littano worqatati lawinoe kunni geerchonke lowo geeshsha biifino anesenna.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini mancho maa xawissannote maa uddidhinote

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro ashangulitte aanna seennu uduunne udisiinse angatte borisanno worrenna nootti leelittanno yaatte

kulannoehu ayeeti? Taqa Loossinanni Danchate, hanni xaano hunannori Hanni woroonni qaalla harancho yaanno qaalirana? Hanni mayyaanno uminni Rosaano maxaafinsa giddo shiqqino borreessitinoonniro kulannoehu su’muwa aane garinni taashshidhanno kultannoeti ayeeti?

Kuni ijaaraho konne ijaara loonsoonni gari addintanni biifannonna lowo geeshsha baxosanno albasiinninna qooxeessisira addi addi biinfille aanno awawa kaaysoonnita xawissanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Wayi may giddo noo? mamiho? May aanna worrenna nooho?

kuni misilete aana leellannohu rosu aana noo rosaanooti. insano rosiisaanchu aanni noo roso harunsitanni leeltanno. baalunkuno borreessitanni afantanno ofoltinohu barcimuno haqqunniho.

tini msile biinfiille leelishshannote kuni biinfillino mine dancha gede assine loonseenna loosame noohanna isilo baxisanno garinni loonsoonniho duumo kuula afidhino qalame buurrooniho

tini misile dikkote mereersha woye daddalo xawissanote kuni daddaluno mannu addi addi garinni daddalnni nota kulannoho umohono gilbabbbe wodhe arrishsho hoo'lanni no

kuni misilete aana leellannohu kalaqonna qooxeessa ikkanna, konni kalaqinna qooxeessira nooti ceate sirchino leellanno . iseno qo'laantete yinannite qoola waajjote.

Kuni aleenni misilete aana leellanni noonkehu ofoollateno ikko babbaxxitino hajara biifanno gede assine lowo geeshsha biifinse loonsoonni mine leellishshanno misileeti

Konninni ledoteno wole du’namaancho xagga cocco’anno garinni inannita ikkitanna adhinanni deerrinsano mitto, lame woy sase co’eessa akimetenni hajanjoonni garinni ikkanno, Hiikko?

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro faccaname baatto dubbu haqqe batidhinnotte giddo weesse noottina badalla nootti leelittanno

tini misile batinyu manni ganba yee noowa leellishshannota ikitanna kowiicho kayeenni duuchu manni sa"ea haranna mittu manchi du'minoho badhera hige la"anni no

Maaho ikkitinoonni? Baalunku alba shibbi yitinoonni? Wodanunni wolere malanni daafira Kaayyite Ki’ne rosoho mayra borreessama gibbinoonni? Maaho qarru nooni? Gabbiite Mayyitanni nootta?

Tini misilete aana leeltannoti shalleetete heewo ikkitanna tini heewono goofimarchoho aamanshu noota ikkitanna, insanno mittimmatenni gamba yite heewo harissanni leeltanno.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro beetto lame ikkitte leelittannotti mittentella alibbisse aannalla noo badooshshu xagichchu korikaattinninna

Tinni misile la'neemoti egenshiisha sayinsanni doogo kultanota ikitanna egenshiisha sayinsannihu Manu loososi bade kulate hattono loososi manaho egensiisate horoonsi'nannita kultano misileeti.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro lame sayiinnera waassa tayiinse woreenna mannu ittanni noo

kuni baaqula lawanno laalchi maati? kuni laalchi hiittee gobbara laalanno laalchooti? mannu ooso calla hurbaaxitanonso wolu moyiichino hurbaaxanno konne laalcho?

tini misile xawissannohu fayyimmate owaante uynanni base ikkitanna, tini owaanteno lowontanni manchi beetira lowo horo uytannota ikkasenni, mannu xissamiha ikkiha ikkiriro rahotenni owaantete mine mare layra hasiisanno.

tini misile leellishshannohu mannu mittimmatenni gamba yee maala mudhe beeqqanni noota leellishshanno misile ikkitanna ,togono assi'nannihu ayyaanu hee'ranno yannaraati, mannuno woxensa abbi're adhanni noota leellishshanno misileeti.

Mini kaameellati bikku manna calla hogowano albiha ikkirono hakko heereni quchumu giddoni mite baseni mite base saysa dandaano ikkirono seeda doogo hagiidhine adhe fulate di'injano hakeeshsha.

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro sase oosso xexerissaho annaho ofollitte alibbidinsaha iillittara ariiffatte doddanni nootti leelittanno yaatte insa

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro juussette mine mannu aganna fiqiiqqicho giddo woree mite shiimmawa xea nootti leelittanno

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuri meenti mayra uurrinoreeti uddiriori mayra babbaxxikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? minu mayiinni minamino? walichoho nootti offolitte ayiitti? Walichoho iimma noo borro mayiittanotte?

Kuri kodhishshaho horonsi'neemmoreti harrete yinanniri jawa hogowo haadhe mite baseni wole base saysa dandiittanoreti ledonsa no mannino kaajjado jawaatta loosu manna lawanoreti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? koonne hiitto assine woroonni? mereerroho may noo?

Konne ikkino daafira, qorowo lainohunni ronsoommoha loosu aana hosiisanna wolootuno huwattanno gede assatenni qorophote anjenni dagganno gawajjo mitteenni gargarro, Misile aana la’inannihu maricho leellishanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? konni shaanni su'mi ayiitti? mayinni loonsoonisi? horo maa aanoho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tunsichu gidoonni doogotte aanna maa hogonbe ? mayi aanna worre? hee'noonnihu leelanno?

Biifisa kuni misilete aana leellanni afamannonkehu lowo geeshsha assine biifinse loonsoonnihu illete la"ateno ikko heerateno injaanno gede assine loonsoonni dargaati

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro lowo geeshsha biiffanno fooqe goriddu kuulinni , waajjonna duumme qalame ganoonnitti leelittanno yaatte

Tini misile. kalaqonna qoxeessa kultannonke qoxeessu kunino dancha huxxa huxxame giddosiinni jajjabba haqqe fulte biiffe huxxaho aleenni higge leelatannote yaate .

Kuni misilete aana leellanni noorichi dikkote yaate, dikkote lowo manni uurre dikkiranni leellanno. mannu angansara xila amaxxe caalle noohano leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana leellanni noorichi bisoho buudhinanni qiwaate ikkitanna, iseno danase waajjo tuana duumete martino bicaati, manchu leellishara amade noo angano leeltanno.

Mu'ro manchi beettira duucha horo uuytanno kuri misilete aana la'neemmori murotenna laalchoho konni mu'rote laalcho hirranni basera quphi assine woroonniha leellishshanno misileeti.

Leellishaancho qubbichonna mereeri qub bicho diriirsine mimmitu aana agaraancho worre wole qubbuwa eranteenna sam michinke aana masqalu malaate loosa, bushshu hoshooshama abbabbohu hiikkonneeti?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni koate lawannorichi maatikka

tini misile leelishshannohu buna ikkanna, ko bayicho mannu sagale ite kae buna agannotanna, hattono bunu fuleenna ixaana wiliishinanni hee'noonnita leellishshanno misile ikkase xawissanno.

wonbare maayir woroonite? saleedu aana borreessinoonnihu mayaanoho? wonbarate danni woyi kuuli mittohonso babaxinoho? kifilete giddo afantanoti wonbarete kiiro me'etero buuxe la'e ka'e xawisi

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro seeda kurisse sase saaxine shiimmada afidhinnoti kolishsho wonbare mule nootta xawissanno

Xawishsha fushinanni seeda diro sayisa dandiinanni garati kuni loosamire baalla borreessine dhagete gede woroni woleho rosicho aara yine kone nabbanbe gunde afa danchate.

Tini owaantete owaante tinino dagate uyiinannite giddo mitte ikkitinoti caabbichu owaanteta wolqa sayiissannota gaane nootanna woroseenni amaaru afiinni borreessinoonni borro no

mannu ganba yee ama'note uddano uddire albanni noohu noo dibbe bayre isse gananni ledosi kubbano amannano ledo hadhani noota leelishano.

Tini misile leellishshannohu lowontanni biifado sagale ikkitanna, tini sagaleno sidaamu daga shaafetate yite woshshitannota ikkitanna, beettuno itara anga kare noota leellishshanno misileeti.

Bununna sagalete tini misile leellishshannonkehu bunu minenna sagalete mineeti bunu mine yineemmohu bana anganniho sagalete mini kayinni sagale intanniho yaate

Mancho loosidhanni leeltanori maati ise mule leelanno uduuni su'mi maati iae noo qoxeesi leeliahanori maati uddidhino uddanno hiitoote ise noo basera leelanno hijaari hiitooho

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini borrote uduunne labbannoti maati hiikko heedhannote

Kuni misilete aana leellanni noorichi murote. iseno weesete murooti hattono haqqe leeltanno giddoseenni badheenni hige xeertote ilaalu leellanno. haanja baseeti.

Kuni misilete aana leellannohu gallanni mineeti yaate, kuni mini haqqunninna kinchunni minnoonniho, konni mini giddoonni mitte haqqicho leeltanno, hattono huxxu leellanno.

Kuni misilete aana leellanni noorichi hijaara ikkanna kuni hijaarino kinchunninna siwiilunni loonsooonniho, iimasino waajjonna bulla qalame buurroonni hattono duucha daraja afirinoho.

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori ortodokisete qeese gamba yite oota la'anni noommo

Abbebe xaphoomunni heewisamino tonaa onte maaraatoonete heewo giddo tonaa shoole ikki tanno heewo qeelino gede kullanni, tanno gawajjo leellishshanno misile hiittenneeti?

Misilete aana la'ate dandiinnummohu ijaaraho kuni ijaaruno baattotenni kaayse ali geeshsha ontu deerri noosiha ikkanna biiffinse loonsoonnita qooxeessasino biifinsoonnita misile leellishshanno.

Hodhishsha hodhishshu duuchu danihu heeranno lawishsha baattote aani hodhishshi ayyarete aani hodhishshi hattono wayi aaani hodhishshi heeranno yaate hodhishshu danchaho

tini misile leellishshanno faashine uddire nooha lame manna kultannote kuni mannino lamunku mittu daniha budu uduunne uddire nooha leellishshano misileeti yaate

Tuqu xaadooshe yineemori mannu dilalotenni mitte sokasi rahotenni iilishirate kaa'litano kunni tuqu xaadooshi hiikone tuqu xaadoosheeti? Tuqu xaadooshe hiitoorira horoonsi'nemo?

Tini misile leellishshannohu sagalete mine soqqantanno beetto anga amadde hadhanni nooha su'masino dankira yine woshshinanniha biira ikkanna, isino dinbissanno agga giddo gaamamannoho.

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

tini misile ko"atte leellishshanno tini ko"atteno rosamino garinni silipperete woye fano ko"atteeti yinannite qodunni loonsoonnite danaseno haanja kuula labbara martinote yaate

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro lamu manootti abibba alibba hige ofollitte hasaabbanni nootti

Tenne maashine loonsooni uduunichi maati ise aana leeltano qalame loontinohu mayiiiniti ise afantanno qooxeesubara leelannori addi addi uduuni loosamino gari hiitooho

kuni illete leellanni noo ijaari lowontanni biifado ikkasinna, hattono iimaho waajjo kuula ringoonniha ikkasi leellishshanno misileeti, qoleno, gonnete haqqe kayiinsoonniti fulte ijaara dooyisite no.

tini misile seesanna biinfille leellishshannote kunino dancha gede assine biifinse worroonni mine mannu babbaxxitino hajara hasaawara injeessine qixxeessinoonni base ikkase

Tini misile sidaamu dagaha udirate garanna seensanni gara leelishano misile ikitanna misilete aanna Manu tubbaho yinnannita udano udirenna anga gereere amaxe noota leelishano misileeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Sagale mayinni loonsooni? isenno me'e danna qaamatto asinne loonsooni?

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro lekkatte wodhinnannihu koatte waajjunna kolishshu mimittu aanna duunnamme noohu leelanno kiiro waajju roore ikkassi

Tini la'neemmo misile leellishshannohu addi addi uduunne ikkanna, kuni uduunnichino su'masino bilawaho yinanniha ikkanna, leellanni no billabbano sasu geeshshaati, irkise hee'noonnihuno qiriccu iimaati.

sidaamu manni birenni worbaho ayino diseyaatannosiho xaano worbaho worbimasi kule quchumu giddo qawe woye kilaashete yinanni masaara amade worbimmasi kulannino.

Tini misile leellishshannohu lowontanni biifado ikkitino beetto hinkoseno biiffanno beetto angasera qiwaatenna anga hayiishi'nanni saamuna amaddinoti beetto leeltanni nooe, hattono umiseno biifadoho.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini mayi maashshinubbati mama heedhannote loosise maati

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro mannoottu badheenni baalantti gobbuwahu baandeeru diramme noo mannu kayiinni anga kayiisse uure noo

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro sidaamu bunnuu boonni woraddi giddo lekkatte kaasse godo'lanno gidoonni kaammelu danonni reennohu noo yaatte

tini misile mitto kalaqmu ollaa leellishshannote kuni olliino boono fule leellannohonna yanano arro ikkitino daafo haqqete daro giggilte uulla noota leellishshannote

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro doogo isiffaalitte asse halashshe loosanni noo kaammeli leelanno

tini misile leelishshannohu mannu minenna biirote hattono amma'note mine horonsirannota girgiddu aani saate leellishshanno tni saateno tonnete tonnu daqiiqi saino yaate

Tini mannu lekkaati iseno meyaa beetto lekka ikkitanna meyaa beetto wodhitanno lekkate koate wodhite nootanna biiffanno lekka ikkitinota misile xawissanno.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro budu uduunne udire biife lame seenni noore laoommo insa baxisannoreeti danchuulleho

Tini misilete aana leeltannoti rosaanchote, tini rosaancho borro saleedu aaninni haadhe dafitarisera borreessitanni afantanno, hattono hattono wole rosaanono badheseenni leeltanno.

tini misile hogowaancho kameela loonsoonniha kultannota ikkitanna kuni kameelino angate ogimmanni loonsoonniho horosino mittoricho wolu kameelira hogowate kaa'lannoho yaate .

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni tini dadalo dadallanni baychooti hasi'noonnire afra dandiinanni

Leellanni noonkehu hartichu gaare xiwanni no mancho ikkanna kuni manchuno tenne gaare aana hogowe haranni noo hogowo leellishshanno misile leeltanno.

Tini aleenni misilete aana leeltanni noonketi sidaamu bude kultanno woyi xawissanno uddano uddidhe noo beetto odoo sayissanni leeltanno woyi afantanno

Roso rosoho yaa lowo horo afirinoho roso rosa lowo geeshsha heeshshote heerate doogo kultannote roso rosinokki mancho gowwaho yine woshshinanni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori qaaquulle ikkitanna kuri qaaquullino uddirino uddano budu uddanooti.

Daddalu baanke waalchira albaani lowori duuname no gede la'nanni hee'noommo siccu tophiyuhu jawa gujame mottore hattono kawani gura hige sase xoqixoqe

Jawa hijaara uurrinse hee'noonni kuni hijaati gallanni mine ikkikki digattano mulesi noohu awawu lowo geeshsha baxisanoho qooxeesuno hasi'ne marraniho lowo geeshsha.

Kuni misilete aana leellanni noorichi neetiworkete anteena loonsoonniha iima qolle qarantsoonniha ikkanna, isino siwiilunninna babbaxino dani uduunninni loonsoonniho, isino jawaho.

Kuni misilete la`neemohu sidaamu afii toniki kifile maxaafa ikinota misile leelishanonke yaate kuni rosaano rose isi giddoni egeno adhitano buichooti yaate.

tini misile godo'le leellishshanno godo'le tinino lekkate kaase godo'le ikkitanna tenne godo'lera meedu giddo e"e baqqala duumonna hattono barro ikkino dana firino uduunne uddirrinori no

Kuni mannaho mannu kunni tullote aana fule alba eela qole tullote woroonni noore daa'attanni noota xawissano misile ikkase leellishshanno misileeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori murote. murono lowo geeshsha caalehonna hattono babbaxxinorira kaa'litannonke.

Kunni rosu minne lawannoho waalichissi fa'nametti leellanni noohu huxxissinno qole haqqichchu xarrannitti huxxamme noohu Koniira hoowette gidoonni haammatta kilaasetti noohu

Tini biiffanno xaa yannara horoonsirama hanaffino waanna woleno du'nammano worre xorshira dandiinanni kasaame jooke woy waa xorshi'nanni uduunnichooti tini misile xawissannohu.

Jawa gamboshe ofollinanni hara ikkanna tene basera mannu lowohu ofolle gobbate hajo hasaawanowa ikkino daafira halashine loonsonnite tophiyu giddo ikkino daafira dhaggefattommo tene base lae

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? me'e doogo xaadinno? qaaqqu umoho maa duqqe haranni noo?

Qorqorrotenni minnoonni mini mule leemmiichunni loonsoonni babbaxino Dani uduunni leellanno insano soro, gimboollanna qaficho loonse uurrinsoonni. Beettu waalchoho ofolle no.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni caabbichu maati mannu maa assanni nooikka hashshaaatinso barraatikka

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuri hakimetenso maati mayinni bandanni badooshshu uduunni mittoho

Hodishshu uduune ikkitinori kuri kaameellate mitu uduune mitu manna hodhisanore ikkitino daafira jawa geeshsha amande oofano mannano seekkine qorqora hasiisano mannu keeranchimara.

Hasaawu bare fanonitera hasaawu birxichi goofenna gumulote miillatewinni hedo woyi xa'muwa heedhunsaro insra kayyo uyinenna insa macciishshamisare baalla kayisanni no gedeti.

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

Biraanu Nagihu maricho coyirara ka'e uure no?alibasiinni noorichi maati? timihiritete daafonso daddalu daafira coyiranni no?gonnesira leelitanno wonbarre kiiro me'etero kiirite ka'e kuli?

Kuni sidaamu giddo afamanno dureessanna atootaamo biifado qooxeessaati ikkinohurano huxxa dancha gara huxxine giddoonni qolle lowo geeshsha biifino weese lossinoonnita xawissanno.

Doogo loosanni ki'na fafacani harano kaameelati kuni lowo geeshsha hirattamoho ayeere loosa dandaanoho iso oofanorino lowo geeshsha wolqanna ogima affidhinoreti.

Kuni Gotti yee leellannohu mine ikkanna konne mine manchi beetti galara mi'ninoha ikkanna qoleno Kuni qaccete noohu maatironna Kuni kaameeli mamira haranni noohoro xawisie ?

Tini buubbannoti ceichote tini ceichono seesallite kalaqama ikkitanna sidaamu manni fucha yannara hasirannose barcimate yannara ugaaxe shee baallichose adhanno yaate.

kuri sase seeni aamamooshshensa horonsire dagate bohaarsha ikkanore assanni afamanno insano ikkitiyo heewote barera manna bohaarsate heewo hewisamanni noore lawanno.

kuni misilete aana leellannohu babbaxino dani laalchooti isino: tumaattume, shaanu, qunqumadu shaani, barbare, hattono wolooturi iimanna uulla worroonniri leellanno. shaanano hasiisanno garinni usurre woroonni yaate.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro xaggichchu minne ikkasinna minne duunnamminno xaggichcho leelishshanno mitte xissonni mamadamminnohu heeriro haakkinni adha danidaannotta

Kiironsa onte ikkitannori labballu weselli hedotenni dironsa taalo badheensaanni biifino daraarchi noowa gemba yite uurritino uddidhino uduunnino ikko qodhitino qodhatto babbaxxitino danite lamu waajjo koatte, lamu kayiinni kolishshonna gatinohu mittu duume koatte wodhino

Tini base kiname eafulcho taalsho ikkitinokkitte tene basera mannu gamba yiino korkaata xawisanori hoogirono mitu ofole fooliishshire heere ikkinore maala'lanni nooha lawano kinna kaxxe uurre no manni ledo.

tini leeltanno misile lowo geeshsha biiffe leeellishshannorichi maati yinummoha ikkiro odoote woy gaazeexaho yaa dandiinanni addi addi odoo heedhara dandiitanno

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kawiichi maa assinanniwaati maa dadallanniwaati hidhinanniri maati

kuri lame seenunna mittu labbahu miteenni marte gaashe mindooniwa mindooni gaashe gamba assate ka'laanni noore ikkanna meyaatino looso loosa danchate.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro shiimmadu qaaqulli rosu minne offole lamu qaaqqulli silike leelishshanna insa la'anni nootta

tini misile leellishshannohu kaameelu uurre nootanna, hattono kuni kaameeli danino waajjo ikkasinna ,yannano hashsha ikkasenni mannuno quchumaho nookkita leellishshanno misile ikkase xawissanno.

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro meenttu alibbaho qalame waajjishshannotta buudhe lame offolle noore woroonniri nootti leelittanno

Tini misile leellishshannori maati yiniro biiffannoti dancha gede assine haa'noonniti addi addi danirichooti kunino sagale intanni gede biifinsoonnite machu. itarabuurunni loonsoonni

Baadiyye lowo geeshsha biifanote heerateno dihatto baxisano hakko la'nanniri baalu wodana hirikki assanore callati ,goro goro leeltani nooe haqqeno hatto.

Tini misile leellishshannohu odoo ikkitanna, odoo odeessanni noohuno muluqeni birihaanu yinanni odeessaancho ikkanna, barra ikke hosino coye dagate kulanninna odeessanni noota leellishshanno misileeti.

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro isilaamu ama'notte mine lowo daga duunante nootti leelittanno uure caabbichu xawanna noo

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni boohaarranni woy sagale intanni mineeti yaate mayra minnoonni garaati

tini misile beetto sagale ittanna hattono waancaho ado ikko waa mule wodhite nootanna beettono jawa sagale ittanni noo gede xawissannote sagaleno budunnita labbannote yaate

Hawaasa daite doogo qooxxeesira wondo kubbaniya yinannihu kuni jawu hijaari giddosi loowo biiro amadinoho quchumahono lowo biinfile aano hijaarati isi mitu hallanyu dureesichiha lawinoe, dureeyenke jawaachinse gotti gotti assa noonke.

Kuni baayiichu hawaassi quchumi giddo afamanno wolde amaanueeli dubbaalihu ollaati lowo geeshsha biiffannona gangalataho wo'manka woyte doorantino base ikkase leellishanno misileeti.

tini misle leellishshannohu jawu hijaari mi'naminoha ikkanna, hattono, hoowete giddoonni kaameelu uurre nooha la'anni noommo, kuni hodhishino manna hogowe loosu bayichi'ra massanniha ikkanno.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro odoo sayiisanni afammanno yatte kunni manchinno

osso godo'le godo'litara biso tittirtanni nooha lawannoha ikkanna, tini ooso maati yinanni godo'le godo'litannote? tini godo'laano uddidhe noo uddano dani hiittooho?

Muro uyiitanno horo maati konne darga leeltanno addi adfi weese ikko wolu woluri aano horo maati ise afantanno qooxeesira leelanno wayi hiitooho

Dubbu aanoti addi addi horo maati konni dubbi giddo leeltanno addi addi saada uyiitano horo maati konni qooxeesira leeltano muro hiitoote

tini misile leellishshannohu caabbichu wolqanni loossannoti sagaleno ikkop babbaxxinore loosiratenna iibbishsirate horonsi'nannite su'mase stoowete yinannite iseno sase loosi'nanniwa afidhinote yaate

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro kaammelu seedu haranni noohu leellanno

kuni mannu nookki doogo callu haranni noohu hiikka haranni nooho? tini kinchunni kincho ikkitino doogo hiikka massitanno doogootiro xawisa dandaatto?

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro konni minni giddo nootti biiffaddo agidaammenna aannaho noori maxaaffu laphittope noo

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro kunni bayiichchonno lowontta seessinse uulanni kurisette aanna woroonni daraaro nootti leelittanno

kuni misilete aana leellannohu sidaamunniha jawa geercho ikkanna sidaamu miidiyi neetiworkera qixxeessinoonni qixxaawora mancho coyiiranna haa'noonniha leellishshanno. manchu albaho manaxure wodhino.

kuni sicconna badooshshe yineemori gido gaamamannoha ikke kuni oromote qoqowi dogara sicconsa woy badeeshensaati kone badooshshe oromote qooqowira calla horonsi'nanni.

Tini lowo geeshsha baxisanote mittore iibbinore qiisittano gedenna miturichi foolesi soorranokki gede assittano mini uduunichoti su'mase firijete yineemmo, xawabbu wolqanni loossanote.

Hexxo Shetto Qaru misilaanchi ikkara hasi’rinori maati? Ga’labbo Dhaggete jeefora marichi kalaqami? Dhaggete ha’rinsho hiitto ikkite soorrantu? duhinokkihu nafa ha’ra hooge hee’reenna mayra baysiinse shinanni qaaqqooti?

La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitini gedensaanni misillate gedensaanni siqqino xa’muwa Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye, konneeti?

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro fayiimmatte minne lawanno giddonni loonse woroonnihu dannu danunkunni nootti daraaro noo

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? mannu maa fee biifisanni noohoyya

Kunni misilete aanna la'neemohu afantino gashaano gido mitto ikkanna su'masino shimelisi adissa yine woshinnanniho loosisi qeecino promote qoqowira qara gashaanchooti.

Mininna dubbu saada tini misile leellishshannohu mini saada giddonni mitte ikkitinota lukkicho leellishshanni noonke misileeti lukkicho lowo horo noosete yaate

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

tini shiimicco amma'note basicho ikitanna tene amma'no harunsitannori isilaama yinanniri kuri mi'nitino insa marte guluphitanno bass ikke hojja jawa geesha seedino ijaaraati.

Tini dubbu saadati seekke buuxano hooguummoro sonise manchame lawinoe lamentehu akatu hakeeshsha dibaxinoho afoono horo bacinote lekka bottabino gari la"ate umosi ce'mishanoho.

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori barahaho heeranno gaalati haxo heeshshi yee no

tini alidi misile adinta faayya gede binoa ike lowore leellishannorichi giddo mitoho tini amaddinori maati yinummoro adawu qodhaano uurritinnore leellishshano

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro lowotti mittu danni fooqqe loonsoonnitti geesha batinye daraganno batinye noo yaatte

Tini misile leellishshannohu qaaqqullu mittimmatenni gamba yee ofolle noota leellishshanno misile ikkitanna, rosonsa kisannokki yannanni daye faayyu garinni gangalantanni noota leellishshanno misileeti.

tini misile addi addi dani uduunni giddo mitto ikkinoha mannu babbaxxitino ogimma horonsire loosino uduunnichi giddo mitto ikkinoha gonxani daallasa leellishshanno misileeti yaate

tini misile itiyopiyuunnita turiziime afriku deerrinni egensiinsanni barera daanni noha manna hatono albaanni hige nooha lame labballonna mitte mayeeta leellishshanno misileeti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? mannu kiiro me'e ikkanno? insa ayiootti? maa udirinno? badheesiinni hige mayi nooya?

Tini misile duuchu manni noota leellishshanno kunni mannino bullanna haanja afalchoho itiyophiya yitanno borro noo uddanno uddidhe dira fulino manna leellishshanno misileeti

Caammubba batinye leeltannoe insano kolishshu seeda bootete gedeehu duumu seedi lamu silipperra waajju haranchu waajju silippere duume silippere hattono seennunnihi Gotti assanno caammu leellanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? haqqichchotte mule may noo? Maa loonsaniwaatti?

Kuni la'neemohu kalaqonna qoxeessa ikkanna Kuni kalaqonna qoxeessi baattote kayinsoonnire garunni laashshannokki qoxeessa ikkino daafira anfi haqqe kaanse agurroonni baseeti.

kuni dargu mamaati? doogo tinino mamiinni mamira massitannote? doogonnihu seendiliseno mageesha ikkanno? kuni leellanno mannihu loosinsa maati? hiikka haranni no?

tini misile amma'no kultanno amma'nono isileliminnu amma'no ikkitinote insano umoinsara gulgu'laancho wodhe mimmito anga made albira hige haranni no yaate

Sasu goommi baajaaji oofanno beetti maskoote waanna Alba fushshe la"anni bo. Aanaho ganno footta lekkate kaase godo'laanooti. Insano liveripuulete katami kilawera goso'litannoreeti.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini saada maa assinannite horose maati

Minu giddo kollishshu seennu woy meenti koaante leelttanoe .tini koaatte Dana kolishshote ginde lowontanni Gotti assitannote. Badheseenni leellannohu biinffilleho kayinsoonni daraarchooti woyi ababaati.

Waajjo dancha mine hincilaallaamu albaanni wonbarra dirre worroonni minu waajjo qalame buurrooniho. Gonne gonnete ki chunni uurrinsoonni. Maggaarraju gobbaanni maskootete widoonni leellanno.

Siwiillateni togo uduune loonse gamba assa faayyate harancho diro heera dandaanoha ikkirono mite baseni mite base mine soori'nanni woyte shotu garinni adhine hara dandiinanni.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro alaamuru rosu hoowe gidoonni isifooritte loosanni noori leelittanno

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro beetto umo duumme shaaribbenni usudhitte jawannunni bunna xorishshidhanni nootti sase siinne mulla nootta

tini misile owaante leellishshanno tini owaanteno mannu quchumu giddo afirannoha hodhishshu owaante ikkasenna jawa dira dirame nooha leellishshanno misileeti yaate

Sidaamu fullahano giddo kuri mittoho togo fullahano heedhuro gobbateno lopho lexxittano, mittoricho mannu afara yte qaxartanni nooha labbano diafiini yte sokka saysanni noo gari ikkinori nootta iillitino gede xawisanoho.

kuni uduunichi mannu maa assate horonsiranno uduunnichootiro xawisa dandaatto? konne uduunnicho mayiinni loonsanni? konne uduunnicho hiitti daga horonsidhanno roore ?

Qaarre mitto bayiichcho duunante nootti leinnonna leinokkitti noo isenno sagale loosi'nanni woyiitte mudhiinnanni ise noyiikkiha sagale dicoommittanno ise ittanna inttiro sagale duunbella anfanni

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro qarra heddo odootte aleenni borrotte aanna rosu iillanna minnamma hasiissinosi garinni loosamma nootta

Aleenni nooti tini misile leellishaankeri giirate aana worre xeensanni hee'noonni bunanna mayi mancho nootanna buna anganni siine noota leellishaanke misileeti

Tini misilete aaniti maashinete maashine tini kincho ikko bushsha uullanni ikko wolu kaameelinni haadhe hogowu kaameeli aana hogowate kaa'litanno maashineeti

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro mitte anga aanna duucha goowu birre angatte wo'mitte noosi yaatte xaanno

tini misile muronna laalo kultannote muronna laalote giddono timaattime laaltinowiinni haa'ne sayiinete aana worreenna nootanna dancha gede le'inota ikkitinohura baxissannote yaate

Kuni la'neemohu haro tekinologete guma ikkinohu xaa yanna tamaarino manninni losaame horote aana hosanni leellanonkerichi kuni worosiini way hereenna isi imaanni heere leellanno.

tini aliidi misile dancha gede haa'nooniti maa xawissannoro tire kulliro tini misilepoletika ikkkasi mannu xaadoti leellishshanno yaaate tenne misile aana

Suwasho haqqicho tene kayinsenna fultinotta dilabbanoe ikkollanna kayinni mulese wole haqqe nooyikki daafira mannu kayisinokka caaleho yee hedommo sinna duucha afidhino.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro jawu wayi lolahanni laaggamme baatto aanna haranni noohu leelanno buussu seedu noo

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro manchu geerichchoho macca uraaqqe biliqenno wodhe goowi ale calla leellanno yaatte

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori maati yiniro mini uduunne mine duuchu danihu noota kultanno

Godolle uyiitanno horo maati kuri godo'laano uddidhe leeltanno uddanote dani hiitooho insa aana leeltanno addi borro leelishanori maati mulensa leelannori maatj

Tini mini uduunni giddo mitto ikkitinoti sagale ikko waa qiissatenna ba"annoki gede woyi keeshshiishate horonsi'nanni su'mase firiijete yine woshshinanni uduunnichooti

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuri lekkate wodhinannireeti mayra wodhinanni isi

tini misile leellishshannohu mannu mittimmatenni gamba yee mitte pirogiraame heedheenna hattera xaade hedo cu'mishshiishanni noota leellishshanno misileti, bayichuno sawuuzi hoteele giddooti.

xisamooto koo mancho? Xisamoota? Xisantiinnoni? Goxatoora hasi'raato? Goxataara hasi'raata? Keereho, hiitoni nnoto? Keereho, hiitoninnota? Keereho, hiitoni haa'rinoy? Talinno? lyeeti woshaninnohu?

mannu babaxino basera mare gangalatannoha ikkanna, tenne basera kayiinni mittu beetti haanja uddano uddirinohu maa assanni afamanni noohoro afootto ati?

Kuni misilete aana leellannohu maati yiniro duuchare giddosi amaddino maxaaffa shotu garinni xawisanno gaazeexubgedee maxaaffa labbanno qoleno boohaarsitanni horo uyitannoreeti

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro qaaqqullu rosu minne offolitte ganbba yiitte xiinixallittanni maxaaffa fa'nitte gaammo gaammo ikkette

tini misile beetto buna xorshitanna mitte siinera wonshite layeenkita hanaffe noota leellishshanno misileeti iseno gamate giddo maanka worte gamate fanote yaate

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro beetto goowi ale xaalla footto kayiinse woroonnitti umo tigirocho amaxxitte nootta xawissanno

Konne darga leelanno mini minaminno gari hiitoo konni mini aana buuroo addi addi qalamma hiitoote isi leelanno qooxeesira afantanno hoowe uyiitanno horo maati

Lekkate kaase godo'laanooti leeltannonketi insano godo'litara qixxaabbino godo'laano ikkansa xawissanno misileeti insano aleenni gurdu kuula afirino uduunnenna woroonni kolishshonna bica qodhitino oosooti

Kuri la'neemori sasu ooso ofolte noori mittu umoho koffiyya wodhe afiisira woye sanosira makisete yinayiita taraawanno dhibbi wolunni woleho sa"anokki gede kaa'litanete

Tini la'neemmo misile leellishshannohu babbaxxitino dani uduunne ikkanna, kuni uduunni mannaho lowo qara tirannoha ikkanna, kuri'uno usiramino coye mure tira dandaanno.

Tinni hoowe mayinni hoonboonnite? Hoowete albaanni nooti ha'lalado doogo mayinni loonsoonnite? Doogote qacera huxahu albaanni dogotenna huxu meerira nooti maati?

Gobbankera soorrote paarte ikkite gobba massagani nooti jawa irkisano affi'dhinoti tini jireenyu paarte ise xawisanoha faajeteni leelishshano xawishsha woyi sumudaseti kuni leellani noohu.

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori dadalo manchu hababe wodhe ofollinoti leeltannoe

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori tini kolderi limateno leeltanno hayiso biiffannotino no

Misilete iima leellannorichi borrote horora hossanno borreessate kaalitanno borrote uduunnichooti insano la'ate dandiinummonte gede ti'i uulla ti'i kaaynni korojoho no.

tini aleenni leeltannno misile maati yine la'niro lowo geeshsa biife tini lekkate wodhianni koattubba ikkase batinyisenninna danisenni kulttanno yaaate kuri

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro meenttunna labbalu siribbanni noohu leelanno duuchu manni ledo noohu mitto danni uudunne udirre

Lamu manni xexxerisu aanna ofoleenna badheenni dhoqidhoqe daganna lame oosso harichchu gaarenni xarra hogophphitte daganni noo . mittu beetti anga badhee qo'le uure noo

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro mitte suuqe giddo lowo uduunni noo

Barcima woyi wombare yinanniti mootimate biiro hundanni affattano togoti mineno loosira dandiinanni kkonna kayinni biiroha mine abbe horonsira xa'mamoshe afidhano.

tini msile lellishshannohu muronna laalote giddonni mitte ikkitinota timaatimete yine woshshinannita beetto angasira amade noota leellishshanno misileeti, tini timaatimeno lowo geeshsha le'inota ikkase la'anni noommo.

Kuni ko'o leellanonkehu ganni mine ikkanna galkani mini konnira basiini shimiccu qarrichu woye dogicho leeltanonkeha ikkanna albiidisi doogo loosantoomero danchaho.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tenne doooniyyuwa giddo noori maatikka

Haricho waa gudhate shiimada quchumate katamira horonsi'nanni hattono wolere manna haarate wolqa xa'manore isera wodhine hodhissani ,doogote qacce amade uurre noohu kayinni manna baseteni base saysano kaameellati.

Tini misile leelishanohu beetto yannate loonsoonni faashine udidhe noota leelishanoha ikkanna udidhino udano yannate ledo amadisiinse loonsoonita ikase leelishano misileeti.

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro qaaqullu dapherenna haalaandette woroonnihu karameellu nooha saaxinete woroonnihu noo yaatte xaanno noo

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni dubbu moychooti mayra uurre nooikka mamira haranni nooikka

Tophiyu daga lowo bude lowo dhagge amadinote udirate bude hattono babbaxxitino dagara babbaxxino sirbu dani noonsa hattono sirbittano woyte anga amaxittanni badooshensa leelishano gari bacu no.

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori tini rosaanote gamba yite kilaasete rossanni noota la'anni noommo

Mini uduune yinanniri giddo mitete tini haquni loonsonniti kurse shoole lekka kalanqe aleeni qolle ise duhanore kalanqe worooni iimase qalame buure.

Tini misile leellishshannohu lowontanni ruukkashsho ikkitino doogora kaameeluno mannuno haranni noota ikkitanna, mitu manninkawa hige haranni nooho mitu kayiinni ka'a hige haranni nooho.

Tenne misile aana la'neemmohu kuri mannootu mitu amma'note mini faarsaano mitu sidaamu dagaha woganna bude agadhite sidaamu afii murgonna dhagge faarsitanno mannaati.

kuni babbaxino dani xuruuri maa bikkinara worroonniho? konni xuruuriti horosi wole maati bikkate gobbaanni? konne meu dani xuruuri leellanno ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori daddalu dooggaati. tini mancho daddalunni lowo horo afidhanno.

Itophiyu Malaatu Afii Roso geeshsha keeshshe fayyimmate mini giddoonni noo bayicho hashsha rosi isi’ra hanafi, Qoropho assa hasiissannonsa darguwa aante noori giddo hiikkoreeti?

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro harichchu hayiisso itta agure uure noo

Tini leeltanni nooti misile korreentete wolqa koffe amaddanno uduunnichooti iseno mittu xuruuri aana noo xushsho (shiwubba)gidfo heedhanno giira seekkite amaddanno.

Dikkote mereersha kone dikkote mereershira tuma beettu gane faface atootise bikki bikkisini wore woxeno bikkisiha xawise dada'lani no gede laoommo mannuno hidhani noosi.

tini misike dancha gede assine loonsoonniha hijaaru hunda daddalu mereersha xawissanno borro borreessineenna noota inglizete afiinni borreessinoonnita leellishshanno misileeti yaate

Tini misile leellishshanni afantanni noohu meentu sidaamunnihu dira fule nooreeti kuni meenti angansara siqqo amaxxe budunnita ikkitinota uddano uddire noori leellanno

misilette aanaanni leellitaankeri lekkatenni hadhe dandiitannoki manootti leellitanonke inssano tophiwu kaliqqete deerinni lekattenni hadhe dandiitanokkiri wilincheretenni hadhanni godo'iltannorinna daa'ataanno leelittano

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro beettu sagalette mini noosihu disiteetti giddonni dinicha haranni noo

Kuni aleenni misilete aana afamanni leellannohu dubbu saada giddonni mitto ikkinohu illeteno waajjishannohu gobbateno muxxe ikkinohu doobbiichu misileeti tini yaate

Baarangi ledannoti, tenne calla yaatto? Ganote ikkito Dhagge mamanna mamaro Qaru misilaanchi maricho assate kalaqantino? wo’naali? Qara Misilaano Dhagge giddo roorinni ayre borreessinoonni?

Qoonqote Tuqqo Qaalla qarqara ajanno ba”annonna turizimete nyoo amanyootunni shoo hoshooshamanno xees qooxeessinkera Tenne qoonqote tuqqonni qaalla saleedu aana borreessinsa Rosaano, hanni maxaafi’ne giddo yinanni woyite mayyaatero kulle’e?

Kunni maxaafi mayi maxaafaati? Konni maxaafi qooli aanna leelanori maati? Konni maxaafi danni hiittooho? Konne maxaafa hiiko horoonsi'nannihoro xawise kuli?

Kilaasete rosiisaanchu rosiinni no uurre rosaano seennu labballi deskete xarapheezzira ofolle no.kolishshu saleedi aana chooketenni borreessino, anga luuke amadino rosaanono jawa geeshsha harunsitanni no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori buuyyote mineeti. kuni mini afamanno roorenka baadiyyete qooxeessiraati.

Konni manchi badheenni leellannohu kalaqohonna qooxxeessaho lowo geeshsha biifannonna baxisanno baaycho leelle sidaamu qoqqowi qaru gashshaanchi hasaawa assanni noota leellishshano misileeti.

tiini doogo mayinni lonsoyite? alesenni hige marichi noo? woroseni marichi noo?"dararcho mayi mule kansonni? satticho mayi mule kayinsonno? miinu anna buroni qalame hiitote?me"e dana afidhinno?

tini misile kalaqonna qooxeessa leellishshanno kuni qooxeessuno dancha gede assine loonsanni hee'noonniha paarke lawannowanna addi addi base haqqetenni doyyeessinoonnita leellishshannote

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro lame meentti diruunni kaayinse fushshinnoonni muro shuqunnanni afammanno yatte loosanni insa

Kuni misilete aana leellannohu labballu lekkate wodhanno koatteeti yaate, danasino kolishsho ikkitanna, loonsoonnisi garino danchaho hattono iso loonsannihu saadate goginniiti ikkinota anfanni.

Tini misilete aana leeltanni nooti uddanote, tini uddanono danase waajjo ikkitanna ,shoole ilqa afidhinote hattono babbaxino garinni biifinsoonnite, badheseennino bica qalame leeltanno.

tini misile mini saada leellishshanno tini misi saada giddono gerechote insano kiironsa sase ikkitannoreeti lame albaanni hige uurreenna mitte kayeenni badheenni noote yaate

Kuri misilete aana leeltanno manni isiliminnu woy isilaamu amma'no harunsaano ikkitanna gamba yite ofolte amma'note amuraatensa harissanni afantannota misile xawissanno.

Mannu buda udu'lano udulumu haqqati yinanni lowo geeshsha kaajjadoho buna liiqe udulano mereeroho qinxa kalanqonihu amande udullani woyte angate injarati amadate.

Tini misile leellishshannonkehu kiironsa duucha ikkitinori gamba yite maxaafa nabbabbanni noori leeltanni noonke yaate konnira maxaafa nabbawa lowo geeshsha danchate

Qoqqowame mixashote dana affi'norichi biifanoho loonsonni garino la"ate baxisanoho mulesi kayinni duuchu raqaxi no moola haqqe waa wodhinani xaaso, caamu, mixasho lawinorino no gede leellano.

Tini misilete aana leeltanni nooti qaaqqo waa balete giddonni fushshinanni maashine amadde leeltanno, qaaqqo uddidhino uddanono danase haanjate waajjo borsano suxxitino.

Wole dilgora ha’rankera albaanni uminke looso loonse guda diwoyyitanno? Looso roorannori noonni? Gonnami hajosira fule heeshshi yaanno Mayra so’ratto maaho Gonnama?

Tini misile. hee'naanni qooxeessa leellishanno Qooxeessu kunino duuchu dani mini mitu haanja kuula afidhino qalame buurroonniho mitu waajjo buurroonniho caabichu shiwono no

Kuri misilete aana leeltannori keeru woy ga'labbote agaraano ikkitanni uminsa dilaala fultanni xaa yannara uminsa sayse aate geeshsha iillite afantannoreeti

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro dorunni loonsoonnihu boosso wodhinanni bacceettinna doru disiteetti xushshottenni usure mittowa duunoonni

Mitte gobba wole gobbawinni badate horonsi'nanniha ikkanna roore woyite rosu minnara loosu birroranna woleno hakkone labano basera gidisinsanniha maati yinaanniro kuli?

Qodu koatte, loonsanni garino baxxinoho lekka fuge diamadanote fananchote ise loonsonnihu saadate goginiti gereewu goga ikka dandaano seeda diro horo aa danditanote moola baattora qodhiniro.

konni meesanete yinanni uduunnichi manchi beettira aanna horo maati? meesane togo asse biifisanno manchi su'ma maati eoy ayeeti yine woshshinanni?

Bukkicho waajo awuwera qolte fixite biife harshami yite ofolte nooti qaricho amanke sidaamimmate sirinye seekkite amaxite no gari tashshi assanoho

tini misile xawissannohu itophiyu giddo heedhannota hattono, baxxino bayicho tigirayete qoqqowi giddo heedhannota, su'maseno akisuumete hawulte yine woshshinannita ise da'atara daanno manni lowo eo gobbate eessannote.

Bunu minenna sagalete mine kuni misilete aana leellanni noonkehu bunu minenna sagalete mineeti kowiicho marriro bunano ikko sagale ita dandiinanni

Loonse gundonnikki hijaara jawa seekkine harunsa hasiisano mootimma mayra yiniro mootimmate widooni fajo adhite fultanore ikkitino daafo mootimma kaajjishuro yanna adhikkinni goofano amandonni hijaari.

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro leemichchotte minnoonni mine lame anfuulle mitte qoqowaminnori giddo woreenna nootti leelittanno

Safeho gide wodhinanniho hayisichu mooluni mimine gomboniho kuri gowano manna isi maati yinanni sidaamu afiini, mulese sunte hee'noniti shanxu gedete giddo mayi nooro dileellano.

Kuri babbaxxitino bisoho riqinanni umoho buudhinanni uduuneho ga'ninaniti su'nado foole afidhinoti shitto yinannir duuchu gariri no kuri assine woronni garino coimansa agarinohonna haaro ikkansa xawisanoho.

Abbebe sharrosinni keeshshe gobbate deerrinni borreessante noota ontu kuminna tonnu kumi rekoorduwa hiiqqatenni egennaminoha ikkanni dayi, La’inanni malaatta giddo doogote wodho woy tiraafiiqete malaati?

Mannu budu hodhishsha harre horonsire shiimadareno ikko jajjabbareno ikko hasirire baalla lekkate doogora hogophe harano insa hoogihu badhete bayirano lekkate koatte wodhikki doogo fano lekkani harani no mannino no.

Biifado ilete baxisanotta la'ne calla giddoodi mushi yee hagiidhano baseti, babbaxxino jiliranna hattono minu maassora duume minxafe karre aleenni babbaxino dani awabba raranse xawaabba fane biifinsonni gari lowo geeshsha tashshi assanoho.

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro haquunni loonsonse woroonnihu saanqu qalame ganne woroonnihu haqqu mine noohu leelanno

maqase roore woyiite umo murate horonsi'neemoha ikkanna xaa yannara kayiinni babbaxitino dani maqase nooha ikkanna umo murtannoti, uduunne murtannoti heedhanno.

Egenshiishsha egensiisara hasi'ne booni buna yine xalinoni shurawete iima hatte gobbara buna hidhano manchi bunisi afamaranna mannu affe harunsasira hasire assinore lawano

Tini misilete aana leeltanni nooti wayi leellanni no, hattono muro leeltanno wayi dani haanjirara ikkinoho ,dubbu giddo lawannowaatinna hayiisso noowaati.

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro baadiyeette baattora buuyotte mininna weese loonsse woroonnitti qae biiffaddo nootti leelittanno

Buna anganihu mayiirati bunu giddosi afirino addi addi horo maati buna horoonsinani uduunicho loonsoonihu mayiiniti isi afamanno woy leelano qoxeesi hiitooho

kuni uduunnichi waalcho cufatenna amande fanate kaa'lanno uduunnicho ikkanna konni uduunnichi su'ma maati yini woshshinani? konne uduunnicho umi yannara loosinohu ayeeti?

Albu moole buliranokki gede maa riqqa woyi mayini fiira hasiisanonke yine xa'mine tumo qollanni hate mannu harunsaranna mare dikkirara fushinonni egenshishshati.

Mannu duuname no albaani higge keeru agarano yaano adawu agarraano mannu mereero kalqantano kipho qoriqortanni nootta leellishshano mannu kayinni mitu dani uduune uddire noo wo'munku.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? borro uulla noonso? isenno mayiittanno? mayiira borreessinoonni?

Udira biifa togootinna alini eelli geeshsha udidhe beetto duumo uduune rooriste woroonino duume hoco baatttote karenna udirase gara leellishani no.

tini misile xawissannohu sumadoho yine woshshinanniha ikkanna, kuni siccino eebbeesi yinanniha ikkanna, mitte gobba ikko mittu hallanyu loosi umisiha ikkinhu siccu hee'rannosi.

Mannu umu dananchi shaqqe biifansara yee woyi dananchu tatae buqisame ba"anokki gede hasire riqe buudhanotta superimaarketete mirte duunowa abbine worranni ayeewoyteno.

Tini misile leellishshannori maati yiniro biiffannoti dancha gede assine haa'noonniti addi addi danirichooti kunino xuma beetto adda biiffannota kultanno misileeti

Maashinubba yinanni woyte afooho shotta gede ikkara dandaano kayinni assine loonsonni gara giddo geeshsha xiinxalline uyittano horo ledo xaadinse la'nanni woyte dinqano, tini woraqatta tufano maashineti.

Alba biishshu manchi anga lame duummaadda kirretenni loonsoonni tuntu'mo lawannorira lamu haqqi qasame Moore amadino. manchu awuuwaamoho kolishsho koote waajjonna haanja amaddino Latino uddire no

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro sasu goomi kiraanchche biiffaddo kaxinaniwa noo afidhinnoti nootta xawinnisonni yaatte tininno

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro dinicha umme ginboollaho duunne wonshiinoonihu wo'me uulla gattinohu ledo umoonnikkihu noo yaatte

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro addankka biiffanno koateetti kolishsho masaara waajjo woriiddonno waajjo lekkatte wodhinkki biiffannoha ikkassi xawissanno

tini maati yinummoro aleenni misilete aana nooti hala'ladunni la'nummoro lowo geeshsha biiffe kaamerunni haa'nooniti tini booharranni mereerishshaati wombara leeltanno sagalete minino leellanno

Kuni misilete aana leellanni noorichi mitte beeto angase huuro gotti assanno uduunnicho amadde coyiirate qixxaabbe noota leellishshanno misileeti yaate tini.

babbaxino dani seensilli nooha ikkanna konne quchuma biifisate haanja, baqalanna duumo dana afirino hocco iima sunte woroonihu biifanno gari addiiti.

Kunni egenshiishi maa xawissanoho? Kuri seenu egenshiishu aanna noori maa leelishanni no? Hiitto uduune udere no? Hiitoo wayi qacera haranni no?

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro manchu xisaminnohunna xagisanninnohu fayiimmatte minne heeransa xawissanno qolenno xisamminno manchi foolla nafa hoogasi